ko adi fo Allah jaarama a jaarama biyetemi ko Adama Camara jeeyami ko Sinthiane komin waɗi couvert zone Wouro Sidi <hesitation> komi ndeemowo komi relais yajede mi ɗooyi e gollal he no fewi no fewi no fewi alhali produit mo kalɗa o woni Aprostar o min baɗimo rawane e walo min komi relais komi ndeemowo wonko mbawmi settade hen kadi ko hewi ko hewi ko hewi saabu won namde garoje e am wonande remoɓeɓe gaddi e am ɓen namde gaddi e am kadi fayidaji mawɗi ko produit totti ɗumen min en tant que produit nde batmomi noɓe biruno guila e e sensibilisation mabɓe produit o so tawi a waɗimo ɗon ha lebbi tati omo wawi jogade guurnadidi so tawi ko peeje mabɓe ɓe banno ɓe jii hen ɗum kam min jiiɗum so tawi tan kadi ko gando mabɓe ɓe kalduno ɗum ɗum minen kadi min jiiɗum yentude hen kadi produit o nde o waɗa ene hewno so tawi o yeehi hawo dañi lewru walla lebbe ɗiɗi odaña ko wiyeteko attaque woni guilɗi e kowoje en nata hen kono hikka Allah kadi ɓuuri andude nde min baɗimo ɗum ala ko waɗi hen ɗum haydara produit o naggui guurnadi basalal ngal ha wawi jiibinde dañi yencudi moƴƴiri moƴƴiri moƴƴiri moƴƴiri no fewi no fewi no fewi kadi e nder ko bawmi settade kadi min en tant que Sinthiane najo Sinthiane naɓe foof ne keeɗi dadam nde wadde jeune jeune Wouro Sidi foof ne heeɗi dadam nde to batte ndeema jeeri walla to batte ndeema walo minen min gala hen sikkitare

min baɗihen min dañi hen gartameje mawɓe min jiihen fayidaji kadi mawɗi omo moƴƴi e awdi biyatedi sorgho sorgho noon so tawi enen en kaali minen min biyata ɗum ko samme saabu hande walla hikka ɗo Sinthiane ɗo won cooñɓeɗ ɗon kina ara e beenuji ɗiɗi te ɗum <clears throat> meɗa dañde ɗumen so tawi a ewi to batte charette aji ene wona charette aji jeetati taw ko been goto charette aji jeetati dañi hen saabu fodde sappo jeegom charse walla to batte makkari to on banggue fooo ɓuuri hewde sake miyi ha hande o makka o ene wayno yimɗeɗe ha joni ina keddi e namdademi beele poudare o ene wodi saabu elle ɗe nani ilam ari mi wawa wide poudare gaga mi yettaki musidɗam Hamidou Ly saabu kala ko mbawmi dañde e poudare he ko kanko walla tami hen sengti noon hay nde jeeri ndi nati nde fodde tan fayida mo poudare rokkunoɗe walo o eɗe gaare am eɗe namdo beele poudare ene wodi walla wodani ɗe namdi mamami laabi kewɗi kono wonnoon hajuji ene kewi

produit o moƴƴugol makko to batte dañde hen gartameje won gartameje dañaɗe hen kono won ɗo yettoyaki saabu minen ko hewde e remru amen mi deemirta tan ko pour ñamdu e yardu ene yeeye kono hewani ene yeeye kono hewani kono hande yenana ɗo nde hitande nde filtoto won ñamoɗe gawe mum taw gaynani taw eyyi ko ɗumɗo joguinomi ko biɗa setto e on produit mo namdiɗakam o